Sho ngaa ehumokomeho ta li ya nenge nditye uuyuni tawu ende tawu yi komeho, uuyuni tawu ende tawu tembuka konkalo ndjiyaka yonale, osho ngaa taku longwa omashina nenge nditye omambakumbaku ga yoolokathana. Ope na gokukuna nogokupulula osho wo gokuteya, haga ningi iilonga iipu.

Uuna kaapuna ehala lya gwana, nenge uuna kaapuna evi lya gwana, nenge evi ndi li lipo itaali mene iimeno mbyoka omunafaalama gwontumba a hala okukuna. Oha kongo nee ehala limwe lyontumba li lipo lya longekidhilwa owina moka hamu vulu oku kunwa iimeno nenge ta tula mo iimeno ndele etayi koko ashike nawa yafa yili mevi lyolyene.

Ehumokomeho sho lyeya olya etelela iinima oyindji. Olya etelela iilongitho, nenge tu tye omambakumbaku ga yoolokathana. Opu na gamwe goku teta omwiidhi, naanga gokuteya naanga gokupulula. Omambakumbaku geli ngeyika nenge ndi tye iilongithomwa yili ngeyika oyili ya ninga iilonga iipu.

Poompito dhimwe aanafaalama ohaya iyadha yeli monkalo moka kaayena evi lya gwana nenge evi ndoka lili po ihaali vulu okumena iimeno yawo yontumba mbyoka ya hala okukokitha. Onkene opuna omahala gamwe gontumba gopaunongononi geli nawa noga gamenwa haga vulu oku kunwa iimeno nohayi mene nawa nohayi kala yuuvite nawa yafa owala yili mevi lyo lyene lyene.

Nonando kuna omashina ngoka haga tsu noku yuungula iilya opena wo omukalo ngoka gwonale gookuku ngoka pena oshini moka aakadhona haya yimo oshowo aamati ndee taya katsa iilya.

Iinamwenyo sho yi li meshito oyi lipo ya topolwa miitopolwa iya li, opena iitekulwa namwenyo noyo mokuti, iitekulwa namwenyo ombiyaka hayi kala tayi silwa oshimpiyu kaantu ngenge kaatekuli yawo ndjoka yomokuti ombiyaka hayi kala tayiisile oshimpwiyu yo yene ,yimwe oyi li ya tulwa moma tonatelo hala molwaa shoka oya simana.

Omahala gamwe goshilongo ohaku monika oondundu. Oondundu omamanya omanene nenge tutye evi lya gongala ngele oweli tala oto hala wutye olya gongelwa po nande okomambakumbaku ngoka gopaunongononi ngoka omanene ndele aawe oondundu iinima yopaushitwe iinima ya shitwa kutate Kalunga.

Shiyenga sha Nangombe ngele shega tilehi nawa nawa ohashi etelele omauwanawa ogendji unene ngaashi komikunda hu kuna omithima momatale oshowo uudhiya, ohayi etelele oohi, oohi odhi holike unene kaakwashigwana no haya yimo nduno momadhiya nomomatale moka yekedhi kwate mo.

Ngaashi naanaa pe na aanafalama haya muno niikombo, oongombe noonzi opu na wo yamwe haya munu noondjuhwa. Ohaye dhi kokitha nduno, taya kala nadho taye dhi tekulula, taye dhi pe iikulya nomeya dho tadhi koko. Ethimbo limwe onelalakano lyokuya pa onyama nenge omayi.

Poompito dhimwe iinamwenyo nayo ohayi vulu okugombokelwa no ohayi vulu okukwatwa kuuhehame ngaashi ike aantu yoompadhi mbali. Ngele ne yakwatwa kuuhehame opena aantu mboka hayeyi sile oshimpwiyu tayi pewa okunwa nenge iikulya.

Nande opu kale pwaa na evi lya gwana , nande evi ndoka lyili po kaa lii shi ewanawa lyi na nande oshimongwa nenge evi ndoka lyili po kaa li holike kiimeno yontumba, aanafaalama nenge aantu mba haya longo niimeno ohaye ya po nomikalo dha yoolokathana nkene taya kunu iimeno yawo , nkene taya meneke iimeno yawo nohayi mene ike nawa yafa yili mevi lyolyenelyene.

Ope na omahala gamwe ga longekidhilwa owinawina ngoka haga longekidhwa owina kaanafaalama nenge kaantu mboka haya longo niimeno. Haa kunu mo iimeno yawo uuna kaapu na evi lya gwana. Iimeno mbyoka ohayi tulwa ihe mehala lya tya ngaaka nohayi mene owala nawa ya fa yi li mevi.

Opu na omukalo gumwe hagu longithwa kaanafaalama uuna kaapu na evi lya gwana nawa nenge evi ndyoka li li po ihaali kunwa iimeno yontumba mbyoka omunafaalama a hala okukala ha kunu moshikunino she. Otoyi tula nduno monkalo yimwe yontumba, omukalo omuwanawa gopaunongononi hagu vulu okumena iimeno e tayi mene owala ya fa yi li mevi lyolyene.

Aanafaalama yamwe oha ya kunu iikwamboga ngashi omatama oonyanga noshowo iihakawutu, yamwe oha ya kunu no omalalakano ogendji, ngaashi elalakano lyo ngeshefa , omatama ngele owe ga kutha eto ga tula muu nayilona ndee eto ga pakele nawa oto vulu oku mona aalandi oyendji.

Omagumbo gokomikunda Omagumbo gokomikunda nenge ndi tye gokuushayi kehe megumbo nenge kehe omukulukadhi konyala ito mu adha ke ena oshinamwenyo she shoka aantu haya ithana kutya ongombe yomukulukadhi, oshingulu. Ohaya kala ye na iigunda hoka haya tula ko iingulu yawo nohaye yi pele ko iikulya osho wo omeya.

Poompito dhimwe nomiikunino yimwe aanafaalama ohaya kunu iikwamboga ngaashi oonyanga, omatama, ano ohaya kunu nelalakano opo yakalandithe, opo yamone mo iiyemo.

Omvula ngele yaloko ohayi etelele oma Nkende noNtaangu osho wo oohi. ontaangu, nomankete, noohi oha dhitondokele ne momatale no madhiya osho wo muundombe. Ethimbo ngele lathiki nenge mwa pwinine aantu ohahimo no neete yakakwatemo uunanku waawo.

Moshilongo shetu ohamu adhika iinamwenyo yomokuti ya yoolokathana nohayi adhika momatonatelwahala. Iinamwenyo mbika oya gamenwa, molwashoka ngele owa ningile iinamwenyo mbika omuyonena, ito kala inoo ya mondholongo.

Omvula ngele yega tilehi nawa pevi , ohayi etelele omauwanawa ogendji. Ihayi etelele ashike omauwanawa gokukokeka komikunda, ihe ohayi etelele oohi ndhoka hadhi kala momeya . Oohi ndhika ohadhi tondokele momatale nomomadhiya. Ngele Omvula yasheke aakwashigwana ohayi yi yakayule mo oohi dhawo.

Omikalo gumwe hagu longitha kiilongo yontumba oombuka goku taalelepo haya futu oshimaliwa shontumba shoka hashiyi meliko lyepangelo

Aanongononi oyendji ohaya kutha oonkatu ta yayi moshilongo nenge ta yayi pomahala ga yoolokathana nelalakano lyoku kakonga omauyelele gontumba. Ohaya kala ne yena omambo gontumba moka haya shanga nenge taya dhidhilike omauyelele ngoka ya mono po.

Sho ehumokomeho lyeya naanongononi taya ende taya dhimbulukwa shiya naa shiya ,oye ya po nomikalo dha yoolokathana nkene omuntu tavulu okukuna iimeno ye inalongitha evi. Molwaashoka omavi gamwe ihaga mene iimeno yontumba nenge ka ye na ehala lyagwana lyokukuna iimeno mbyoka omuntu ahala okukuna.

Omvula ngele yaloko ohayi etelele iinima oyindji ngaashi oohi. Omatale ngele guudha oohi ohadhi tondokelemo wo pamwe nomvula. Aantu ohaya yuulamo oohi ndhika taya longitha ooneno, ooshungu.

Sho ehumo komeho tali liya naanongononi taya ende taya dhimbulula iinima ya yoolokathana, uuna pwaana evi lya gwana nenge evi ndyoka lyili po itali vulu ku kunwa iimeno yontumba, aanongononi oyeya po nomukalo gumwe gwayooloka hagu longithwa wo nokaanafalama okukuna iimweno yawo, nohayi mene ashike nawa yafa yili mevi lyo lyenelyene.

Momatonatelo gomahala ogendji konyala ohamu adhika iinamwenyo mbyoka yomokuti. Iinamwenyo mbyoka oyili hayi silwa oshimpwiyu nokutalaleka kuyooyene. Iinamwenyo ongaashi ne, oondjamba, oonduli, oongolo, nayilwe.

Ehumo komeho tali ya, uuyuni shoka tawu ende tawu humu komeho, onkee nga aanongononi taya pangele iiyenditho oyindji ngashi omambakumbaku ngoka geli taga ningi iilonga iipu, ngele owuna embakumbaku lyoye nena iilonga yoye otayi kala iipu nayi oshoka ohali endelele.

Onyama yongombe oyili onyama yimwe yasimana nokeliko lyoshilongo shetu Namibia , oshoka ohayi vulu okutetwa etayi landithwa nenge yitumwe pondje yoshilongo. Aantu yokondje yoshilongo ohaya kala yahala onyama yoongombe noonkondo ngaashi yomoshilongo shetu.

Aantu yamwe, unene ngaa aanafaalama sho ngaa kuna aanafaalama yamwe haya munu noondjuhwa niingulu oshowo iikombo, opuna aanafaalama yamwe haya munu noohi. Ohaya longekidha nee ehala lyontumba nenge okandombe kontumba moka haya tula mo oohi dhe manga ngaa onshunshuka, taya kala taye dhi pele mo iikulya, dho tadhi koko.

Shiyenga shaNangombe ngele ega dhenga nawa pevi , iimeno aihe ohayi mene nawa mbyoka yokelundu mwakwatelwa omwiidhi ngoka hagu liwa kiinamwenyo. Iinamwenyo ngele wamono yali omwiidhi ngoka gwaziza nawa, ohayi kala yapama nawa komalutu. Omwiidhi ngoka gwaziza nawa ohayi kala yina iitungithilutu mbyoka yapumbiwa kiinamwenyo.

Sho uuyuni tawu ende tawu humu komeho, sho eputuko nalyo tali ya, aantu kaye li we monkalo ndjiyaka yokulongitha iinima mbyoka yonale ngaashi okupulula noondoongi nenge noongombe. Oku na omambakumbaku gamwe gontumba gopashinanena ga longwa ko ngoka haga longo iilonga meendelelo.

Ehumokomeho otali etelele omalunduluko oyendji, mwa kwatelwa nkene aanafalama nenge nkene aantu taya vulu okulonga opo ya I monenesha. Oyayi etelele nee omambakumbaku ngoka haga longo nenge ndi tye ngoka haga ningi iilonga iipu, ngaashi omambakumbaku go kuteya, gokulonga ,nogo kuteya. Omambakumbaku ngoka ohaga longo taga endelele.

Omatonatelwahala oge li mo ogendji moshilongo shetu mu na ngaashi Etosha moka hamu kala iinamwenyo mbyoka ya gamenwa, iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti. Iinamwenyo ongaashi oongolo, oondjamba noshowo oonkoshi.

Komahala gamwe nenge miikunino yimwe oto adha mo iikwamboga ya yoolokathana ngaashi omatama, noonyanga. Iikwamboga mbika ohayi kunwa ike nelalakano, yimwe ohayi kunwa nelalakano omuntu a kuthe mo a kalye naanegumbo lye, yimwe onelalakano lyo ngeshefa.

Ethimbo limwe uuna omunafaalama e wete kutya opu na evi inaali gwana nenge evi ndoka li li po ita vulu okukuna mo iimeno ye, oha kutha nee onkalo yimwe yontumba ehala limwe lyontummba yopaunongononi ndi lya dhindwa nenge lya tulwa koshiyalo moka ha kunu iimeno ye.

Aanafalama yamwe ohaya munu noohi yo yamwe ohaya munu ngaa niinamwenyo ngaashi oonzi , oongombe niikombo omanga yamwe ohaya munu noohi haya kutha ehala lili nawa nenge okatale ke keli nawa ta tulamo oohi dhe manga ooshona he tedhi pelemo iikulya opo dhikoke nawa.

Ngashi nana pena aanafalama yamwe haya munu niikombo, oongombe nosho woo oonzi ,osho woo pena aanafalama yamwe haya munu noondjuhwa, koondjuhwa ohaku vulu okuza omayi nonyama ndjoka yili ontowekamana no oyiholike piituthi oyindji.

Omvula ngele ya loko nawa ohayi etelele iinima oyindji ngaashi oohi, omakende noontangu. Omakende ngaka ohaga yi nee momatale nenge muudhiya nomomithima. Nuuna nee omeya ga pwine nenge ga shuna pevi, aakwashigwana ohaya yimo nee niishongo noonete ya ka kwate mo omankende.

Omvula ngele yaloko unene komikunda ohayi etelele oohi dhayoolokathana . Opuna oohi dhimwe haku tiwa oombanda nenge oohi ndhoka dhakalako oonduudhe noontangu. Opuna oohi oonduudhe aantu ohaya oohi dhOshiwambo hadhi kala ndhoka momatale moka. Po opuna yamwe haya vulu okudhi kokitha etedhi tula mondama , etedhi munu, nongele dhakoko ohedhi kuthamo akalye.

Opena omahala ngono, haga kala po ashike gaye omeya gomvula. Uuna omvula yaloko, omeya ohaga tondokele nale nenge ohagayi momahala mono. Omahala ngono ongaashi ne, omithima, omadhiya, noshowo omatale.

Omukalo ngomo hagu longithwa kaanafaalama uuna ya hala oku kuna iimeno yawo pena nande evi inali gwana nenge evi ndoka lilipo itali vulu okukunwa iimeno mbyoka ya hala okukuna. Opena nee ehala limwe lyontumba lya longekidhwa lyo paunongononi lya dhindwa nale ndjoka oku kuna iimeno ndele tayi mene ike nawa.

Nande ne uuyini ta wu humu komeho nenge ne ehumo komeho lyeya lithike peni nenge lyeya lyeetelela iinima ya yoolokathana mwakwatelwa niikulya, onkene ngaa pena iikulya yetu mbiya ka yoshiwambo nenge zoka ya kala hayi liwa kookuku mbiya simanekwa nonena ohayi liwa ngaa.

Opena iyugitho yoohi ya yoolokathana, ngaashi opena yamwe haya longitha uundjolo, uuwindji noonete. Sho ngaa uuyuni tawu ende wu uka komeho, iiyugitho yoohi nenge naanongononi sho taya nongonona iinima yawo ohaya kala yena iiyugitha ya yoolokathana.

Oondjuhwa dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi munwa nayo kaanafalama. Opuna ondjuhwa dhimwe dhontumba hadhi munwa nadho komunafalama dhoku gandja onyama . Po opena dhimwe hadhi muniwa nadho kaanafalama nelalakano lyoku gandja omayi. Opena wo omahala gamwe gontumba moka hamu tulwa oondjuhwa dho tadhi pelwa mo iikulya niikunwa opo dhi vule oku gandja shoka omunafalama ahala.

Uuyuni nando tawu ende wu uka komeho, onkene ngaa taku dhengwa omuthindo kutya omuthigululwakalo ogo ekota lyiinima ayihe. Ngele kapu na omuthigululwakalo otwa fa owala olweendo lwa tumba kaa lu shi mpoka lwa thinda, onkene omuthigululwakalo gwAawambo nenge Aawambo oye na iikutu yawo mbyoka haye yi zala onga omuthigululwakalo gwawo.

Oonkwandambi, oyo iinamwenyo yili yapumbiwa noyasimana uunene keliko lyoshilongo shetu. Molwasho onyama yongombe oyili hayi tumwa pondje yoshilongo naantu pondje yoshilongo ohayakala yeyipumbwa noonkondo. Nuuna halandithwa pondje yoshilongo ohayeetamo iimaliwa moshiketha shepangelo.

Uuna pwaana evi lya gwana nenge evi ndyoka lyi li po ewinayi noonkondo, shika hasho hashi imbi aanafaalama nenge aantu mboka haa longo niimeno ya ye komeho. Ohaye ya po nomikalo odhindji dha yoolokathana ndhoka haya longitha nelalakano lyoku meneka iimeno yawo, nohayi kala yi uvitile mo nawa monkalo ndjoka yontumba ya tulwa.

Onyama yondjuhwa oyo yili ontoye kamana, sho wuyi wete kehe piituthi ngaashi nande opiituthi yoohango nenge omuyenda teya megumbo oha dhipagelwa ondjuhwa. Ondjuhwa oyina onyama ontoye noonkondo, dho oondjuhwa ohadhi munwa ike nadho nenge aantu ngaashi omagumbo gokomukunda aantu kehe megumbo omuna oondjuhwa.

Opena omahala gamwe moongeshefa hama landitwha iikwamboga ngaashi omata noonyanga aanafaalama nkene yelipo ohaya kala ohaya munu nenge ohaya kunu omatama nelalakano lyokulanditha.

Meshito omu na iinamwenyo ya yoolokathana. Omu na iinamwenyo iikwamawawa, iikwayamuthi niikwakookoloki ngaashi omayoka nomayengele. Iikwamawawa iinamwenyo mbyoka hayi vulu okutuka yo olundji ohayi kala yi na iihandhila nenge omalukalwa gayo ohaga kala ge li pombanda yomiti.

Aanongononi oya kala noya tseya kutya noye eta po omiikalo dha yolokathana nkene omuntu to vulu oku tekela iimeno yoye una pwaana nando omeya gomvula nenge omeya gomvula geliko ndele inaga gwana.

Monakuziwa ookuku oya li haya longitha oondongi, oongombe oshowo oonani okupulula omapya gawo, shoka shali hashi ende kashona. Molwashoka epya ohali kala enene ye ndongondongo ota loloka. Paife muuhuni muka omuna omambakumbaku gontumba ngoka ga longwa haga longo nawa.

Omathimbo gamwe ohakuzi oombepo oodhigu dhoka hadhi vulu okuteya po omiti, uuna nee omuti gwa teka po ohagu gwile ashike pevi tagu kala mpo tagu kukuta, komikunda hwiyaka ngaashi kiishayi nokuushamba hoka, iiti mbika yakukuta omiti dhika dha kukuta ohadhi longithwa aantu taya kutha po yakateme onga iikuni.

Oohauto oha dhi kwathele aantu ya ye shaampoka ya hala okuya. Odha pumbwa owala omahooli nomuntu ngoka eshi oku shinga nawa.

Miikunino yimwe ohamu adhika iikwamboga ya yoolokathana. Mbyoka hayi kunwa kaanafaalama nelalakano yi koke . Yo yi ka liwepo nenge ape aakwanezimo lye nenge aantu ye mboka ehole.

Aantu nale okwali haya gongele omwiidhi noonyala dhawo yene, omwiidhi niihenguti mbyoka hayi thigala momapya nelalakano lyoku ka pa iinamwenyo uuna kaakuna we omwiidhi, ndele muuyuni wopaife okuna omashina gontumba ngoka ga longwa, omambakumbaku goku teta noku gongela omwiidhi.

Omvula ngele ya loko, unene ngaashi ngaa komikunda, ohaku mene iimeno oyindji moka mwa kwatelwa nomboga, omboga ndjoka hayi vulu oku muwa, etayi yandwa omakaka ngoka geli omatoye. opuna wo omboga ndjoka yili po yopashingolo.

Uuna kaapuna omvula ya gwana nenge omeya inaga gwana, aanafaalama nenge aantu mba ha ya longo niimeno oha ye ya po nomikalo dha yoolokathana nelalakano oku tekela iimeno yawo yi adhe komvula, opo iimeno yawo yi kale yi na omeya. Iimeno ngele ihayi tekelwa, kayina omeya, ohayi sipo thilu.

Unene komikunda aantu mboka yeliko ohaya kunu iilya, iilya mbyoka ohayi kunwa ne ndele tayi limwa tayi koko sigo tayiya pompito mpeyaka lyokutewa, ohaya longitha ne iilongithomwa ngaashi ombele okuteya mo iilya yawo eta yeyi fala ko.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yina onyama ontoye. Oondjuhwa odhi holike naana kaantu. Opuna aanafaalama yamwe haya munu oondjuhwa, yedhi tula pomahala gontumba moka haye dhi pelemo iikulya osho wo omeya.

Oombaka odho dhimwe dhomii kwamawawa mbyoka hayi muniwa nayo kaanafaalama koo mbaka ohakuzi onyama ndjoka yili onteye yo oyi holikiwe kaantu.

Opena omahala gamwe ga gamenwa moshilongo shetu ngaashi Etosha. MEtosha ohamu adhika iinamwenyo ngaashi oondjamba, oonkoshi, noongolo. Iinamwenyo mbika oyili ya gamenwa, nonkee oyili nokuli ya tulwa metonatelwahala.

Omwiidhi ngele ogwa zizi nawa ohagu palutha iinamwenyo nawa molwaashoka oyina iitungithilutu aihe mbyoka yapumbiwa koshinamwenyo. Uuna iimeno yaziza nawa niinamwenyo ohayi imonikila komalutu.

Miikunino yayoolokathana unene yomoshilongo shetu ohamu kunwa iikwamboga yayoolokathana ngaashi omatama, oonyanya niihakawutu. Iikwamboga ayihe ohayi tulwa momambamba etayi pakelwa etayi landithwa po, nenge takala ta li megumbo lye.

Meshito omu na iinamwenyo oyindji mbyoka ngaashi iikookoloki, oshowoo iikwamawawa. Iikwamawawa oyi li pomaludhi ogendji ngaashi uudhila, oondjuhwa, nomakola, nayimwe oyindji. Ohayi tuka, nomalukalwo gawo oge li pombanda moka hayi tuka.

Ohakutiwa oshigwana kashina omuthigululwakalo oshafa owala olweendo lwatumba kalushi mpoka lwathinda. Monalenale okuku oyali haya tsu iikwiila noshowo omingome kayali hayali oomboloto, nuukuku nenge iinima mbyoka hayi telekwa ko . Okwali hayali omingome mbyoka yili iitoye no yina uundjolowele

Poompito dhimwe ohaku kala kuna omutenya nenge onkalo yombepo ndjoka inayi pumbiwa kiimeno, tayi vulu okudhipaga nenge oku ha kokitha iimeno. Molwa onkalo ndjika, aantu mboka haya longo niimeno oya nduluka po omikalo dha yooloka dhinasha nokugamena iimeno konkalombepo yi li ngaaka.

Uuna pwaana evi lyagwana nenge evi ndyoka lyilipo itali vulu oku meneka iimeno. Aanafalama oyendji oha yeyapo nomikalo dhayoolokathana nkene yena okukuna iimeno yawo. Oshoka iimeno oyili yasimana kuyo thimbo limwe ohayi yetele iiyemo. Ohaye etapo omukalo gumwe gwontumba gwopaunongononi ngono hagu vulu okukumwa iimeno yafa yili mevi lyolyene.

Aanafaalama yamwe ohaya munu oongombe po ope na yamwe haya munu iikombo. Otu na yamwe haya munu oonzi. Mboka haya munu oongombe unene oye na elalakano lyokumona ko omahini, oshoka opu na oongombe dhimwe dhontumba nkene dhi li po ohadhi gandja omahini ogendji, po opu na dhimwe nkene dhi li po ohadhi gandja onyama ontoye.

Sho ehumo komeho taliya naanongononi tanongonona oshindji osho nga yeyapo nomoshikondo shuunamapya nuunimuna, oteyapo nomukalo omupu ngoka hangulongithwa kaanafalama una yahala okumenitha iimeno yawo pehala lyontumba ndele evi lyoka lilipo ihalivulu okumena nande evi lilipo inalingwana omunkalo ngoka onguli omwanawa nonkondo.

Momapya unene ngaashi komikunda aantu ohaya kunu iinima oyindji momapya ngaashi omakunde , oofukwa, omanyangwa nomapungu niinima oyindji. Opuna nee ethimbo limwe haye yi kukutike nee eta ye yi tula mooshako eta ye keyi landitha nee.

Aanafaalama yamwe koombinga dhimwe ohaya kunu noku meneka iihape, yo yamwe ohaya kunu iikwamboga ngaashi omatama, oonyanga niihakautu. Omatama gamwe gomiikwamboga mbyoka yiholike kaantu, naantu oyendji ohaya landa omatama.

Ngoka hagavulu oku longithwa kiimeno .Aanafaalama oyeyapo nee nomikalo dha yoolokathana nkene yena okusila iimeno yawo oshimpwiyu nenge nkene tena oku tekela iimenoyawo. Omikalo ndhoka odha yoolokathana omunafaalama oye ngaa yamono kutya omukalo guni omupu kuye.

Sho ehumokomeho tali ya nenge nditye sho uuyuni wa huma komeho, owuli wa etelela iinima oyindji. Onkalamwenyo ndjiyaka yo nale yookuku kwali haya longitha oondongi oshowo oongombe okupulula, uuyuni mpoka owa tembuka po. Ohaku longithwa omambakumbaku gopaunongononi ngoka haga pulula nawa noonkondo.

Ngaashi naana pena eengombe dhotumba dhoka hadhi kala dha longekidhilwa kutya dhika kehe omuntu tamunu nadho nelalakano ike lyokumu pa nando onyama, opena nee dhimwe hadhi kaliwa nadho nenge hadhi muniwa nelalakano okugandja omahini, ohadhi tulwa nee pomahala geli nawa opo ndivule okulya dho dhi gandje omahini geli nawa.

Pompito dhimwe nenge miilongo yimwe haalushe aantu haya kunu iimeno yawo mevi opena ompito yimwe aantu taa iyadha taya kunu iimeno yawo miinima yontumba niimeno yawo ohayi mene ike nawa ngaashi ike yafa yili mevi lyolyene. Ohashi kala omukalo omuwanawa noonkondo.

Nando uuyuni tawu ende tawu humu komeho wo tawu etelele iinima oyindji, onkene ngaa puna aantu yamwe sigo onena yeli ya simaneka omithigululwakalo dhawo, noye li yedhi iteela notaya zala iinima mbyoka, niikulya otaya li iikulya yomithigululwakalo dhawo.

Uuna pwaana evi lya gwana nenge evi ndoka lili po itaa li vulu okukunwa iimeno yontumba omunafaalama nenge omuntu gwontumba a hala okukuna oha longekidha ihe ehala lyontumba ndjoka lyopaunongononi lya dhimbwa nolyili nawa moka hamu kunwa iimeno nohayi kala owala yafa yili mevi lyolyene.

Poompito dhimwe uuna pwaana evi lya gwana nenge evi ndoka lili itaa li vulu okukunwa iimeno yontumba aanafalama nenge nditye aantu mboka haa longo niimeno ohaye ya po nomikalo dhimwe dhontumba dhopashinanena dhokukuna iimeno.

Nande ne uuyuni wahuma komeho nenge nehumo komeho leya olindji lithike peni, onke nga pena iikulya yetu mbiyaka yonale mbiyaka yomuthigululwakalo mbiyaka yakala hayi liwa kookuku na oyasimanekwa uunene kehe poshituthi tashiningwa ihayi kala inayiliwa po. Iikulya mbyoka ongaashi ne, iithima, omboga nonyama yondjuhwa. Iikulya mbyoka, iikulya yimwe yasimana nayi na ohayi liwa kiituthi oyindji yoshiwambo.

Miituthi oyindji konyala aantu ohaya li no oya simaneka onyama yondjuhwa. Ondjuhwa ohayi vulu nokudhipagelwa aahenda noshowoo aafuko uuna yeli poshinyanga.

Meshito oyendji shi tate Kalunga a shita iinima ye kombanda yevi, ina shita ike aantu. Ihe okwa shita wo iimeno niinamwenyo. Iimeno oya pumbwa iinamwenyo, yo iinamwenyo oya pumbwa iimeno. Kehe shimwe meshito oshi li sha pumbwathana.

Shiyenga sha Nangombe ngele oye ga dhenge nawa nawa pevi ohayi etelele iinima oyindji moka mwatelwa oohi. Ndhoka aantu haya ti oohi dhoShiwambo oshoka kadhishi ndhiya ka dhokefuta. Nenge omakende ohaga yi nee momatale nenge nditye muudhiya. Ohaga ka kwatwa mo nee niinima ngaashi oonete osho wo ooshongo.

Opuna onkalo yimwe hayi longithwa kaanafaalama nenge nditye omukalo gumwe hagu longithwa kaantu mboka haya longo niimeno uuna pwaana evi lya gwana. Nenge evi ndyoka lilipo itaali vulu oku mena iimeno yawo. Ohaye ya po nee nonkalo yontumba ndjoka hayi vulu okumena iimeno yawo nohayi mene ashike nawa ngaashi yili mevi lyo lyene lyene.

Pomahala gamwe ngele omvula ya loko ohayi etele oohi, oontangu osho wo omakende ngoka haga yi moondombe no momatale osho wo mo mithima. Uuna nduno omeya ga shuna pevi nenge nditye ga pwiinine, aantu ohaya yimo niinima ngaashi oonete, oshoongo nelalakano lyoku ka kwata mo oohi.

Ngaashi naana pu na iinamwenyo mbyoka haku tiwa iitekulwanamwenyo, opu na wo iinamwenyo yimwe haku tiwa iinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo yomokuti ongaashi oongolo, oonkoshi noonduli. Iinamwenyo mbika ohayi kala owala yi li mokuti, yimwe oyi li nokuli momahala ngoka ga gamenwa ngaashi Omatosha. Ohayi kala owala yi li moka yi li kuyo yene inayi fa iitekulwanamwenyo mbi hayi pewa okulya nosho tuu.

Meshito omuna iinamwenyo oyindji ya yoolokathana ngaashi iinamwenyo yiikwayamuthi, niikwamawa, oshowo iikwa kokoloki ngaashi omayoka .Iikwa kokoloki ohayi lala komitutu. Iikwamawawa oshoka oyishi oku tuka ohayi la pombanda yomiti, po opo hayi lala po opo hayi valele uunimwena wayo.

Uuyuni wonale ookuku oyali haya longitha oondongi oshowo oongombe una taya pulula omapya gawo. Ndele muuyuni mbuka wopayife okwa longwa omambakumbaku haga pulula nawa no ihaga thigi nande emanya lya londa kekwawo.

Komahala gamwe moshilongo shetu ohaku adhika omandumbilo gomavi omanene nene, haga ithanwa oondundu. Ngele omuntu wega tala oto hala wutye pamwe osha wagulwa po nande okomambakumbaku gopawu nongononi ndele eshito ashike, iinima yashitwa kuKalunga.

Sho ehumokomeho tali ya, sho uuyuni tawu humu komeho, oku li ngaa nee taku longwa omashina nenge tutye omambakumbaku ga yoolokathana ngoka geli haga ningi iilonga iipu molwaashoka ogo haga endelele, go ohaga longo nawa noho. Inaga fa iipululo mbiyaka yali ko nale yoondoongi nenge yoongombe.

Sho uuyuni tawu ende tawuyi komeho wo ota wu ende tawu putuka, aantu nenge nditye aanongononi otaya ende tayalongoko omambakumbaku gayoolokathana, gamwe ogokulima nogokupulula nogokukuna. Omambakumbaku ngaka ogokulonga ike nogokuninga ike iilonga yikale iipu na ohaga endelele noho.

Sho ehumokomeho lyeya omihoko dhimwe ngaashi Aawambo pyeli ya kuthako iinima yehumokomeho yilwe, onga mwa kwatelwa niizalomwa. Nando ongawo opuna omihoko dhoka dhili dha iteela nodhili hadhi longitha iinima yomithigululwakalo dhawo sigo onena, okuza ngaa kiikutu nokiikulya.

Ngele omvula yaloko nawa ohayi etele oohi, oohi ohadhi yi ne momatale nomomadhiya oshowo momithima, aantu ngele yahala oohi ohayeyapo nomikalo dhayoolokathana nenge ohakala yena iinima yontumba mbyoka hayalongitha opo ya kwate oohi, iinima ongaashi ne oonete nuuwindji.

Sho ehumo komesho ta Liya otali etelele ilongithomwa ya yolokathana ,tali etelele omashina nenge oma mbakimbaku Ngoka taga longithwa nenge tushe taga ningi iilonga iipu , aantu Ina pumbwa we oku longitha iipululo yondongi noshowo oongombe otaya longitha ike oma mbakumbaku.